Baze bamoyizela abantwana. Bathabile kakhulu. Ukufunda kuyimpilo. Siyabonga abazali abahambisa bantwana babo ezikolo besiyafunda ngezempilakahle. So ngakho, abazali asibahambiseni abantwabethu ezikolo bafunde bathabe babe lekusasa elihle.

Lapha yindawo yethu yokudlalela ngezikhathi zokuphumula uma sisezikolo. Imizimba iyafuna layo ukunakakelwa ngendlela zokudlala. Lapha siyabe sidlala umdlalo webhola sokungaba yibasketball songakho kumbe owezandla owabomama inetball. Siyabe sidlala ngemva kokufunda, kukhanya kusesikolo lapha.

Leli libhuku labantwana abasebangeni lesibili elphezulu lapha abayabe befunda khona nge"chemistry".Yiyo abayabe beyifunda ngaleli ibhuku esilibona lapha libhaliwe.

Leyi ke bahlali yindawo lapho esihlalela khona uma ngabe kubelomonakalo womlilo yikho libona kubhaliwe ngalaphana ngasemnyango ukuthi yifire blanket uma lapha sekulenkinga siyahamba sonke siyecatsha kuleyindawo.